Omu kishushani omu nindeebamu entebe zirikwiragura n'ebinyaatsi by'erangi ya kinyaatsi kibisi nindeebamu nana amabare

Aba n'abashaija bashatu bari omu ryato riri ahaiguru y'amaizi, omwe abyamire kandi ondiijo ashutamire reero ondiijo eyemereire boona barimu nibavuga eryato barikukoresa enkasi